Daa"atanna darama yineemmori babbaxxitinno qaalla ikkitanna. daramate yineemmoti mittu manchi mittu darginni wole darga taraawate. babaxino korkaatinni kainohunni mittu darginni wole darga taarawanno.

adawu agaraanooti yineemmori manchi beettira iillannore woyi manchi beettira xe'ne iillishannore agartannore baala adawu agaraanooti yineemmo kuriuu adawu agaraano manchi beettira lowo horo aatenni afantannore adawu agaraanooti yine woshshineemmo.

Booharranni mereersha yinannihu Mannu babbaxitinorichira yanna sayiisate gangalatate babbaxxeyo darginni babbaxxeyiiwa mare loosannoricho baala booharranni meereersha yinanni daafira kuni bohaarranni mereershi lowontanni danchaho

Sagalete mine yineemmori lamunkunni mine ikkansanni afanrinore ikkanna bunu mineetinna sagalete mine yineemmori manchu beetti yanna sayisate ikko babbaxxino looso loosate assanno assooti giddo mitto ikkite afantannoreeti.

Minninna dubbu saada yineemmori minninna dubbu saada minenna dubbu gido afantannore ikitanna dubbu saada yineemmori huuronsaniinno ikko babaxino garinni babaxitino minni saada la'nummoha ikironno huuronsanni babaxitinoreetti

Owaanitete yineemoti Manichi beetira uyinayte giddo mitte ikkitana tini owaanite babbaxino mannira uyinannita ikkitee manichi beetira horo aateni afanitannote mittu manichi wolu Manichira aanata ikkite leelitannote

Sagale manchi beetira uyitanno horo duuchate kuriuu giddonni sagalimmate calla ikkikinni manchi beetira wolqa uyitanno sagale heera lowo geshsha danchate .

Muronna laalo yineemmori muronna laalote yineemmori manchi beetira manchi beeti heeshshora lowo horo uutanni afantannoreetti muronna laalo manchi beeti heeshshora calla uutannoha ikiki saadate aananno lowo kaa'lo uutannj sagalimmate kaa'lo uutanni afantannoreeti

Seensille babbaxino darga goowaho angate lekkate umoho babbaxewoowa wodhatenni afaminoha ikkanna seensillu heerasinni lowo geeshsha tashshi yiinoe lowo geeshsha hagiirsiisinoe konnira seensillu baxisanno danchaho.

Safote latishshi heera lowontanni danchate korkaatuno mittu manchi safo safikkinni kae harannokki daafira safote latishshinni ka'ne lowowa iilla dandiinannihura

Sagale manchi beettira uyitanno horo giddo mitte wolqa aate konni daafira wolqa aatenni lowonta ikkite afantino daafira sagale wolqa uyitannonke daafira lowontanni baxissanno tashshi assitanno hagiirsiissanno

sumuda:- gabankera aayimmase xawisanno daafira sumudu heera lowontanni baxisanno lowontanni tashshi asitanno konni daafira sumudu heerasinni lowontayi hagidhoommo lowontayi tashshi yiinoe sumudu heera danchate

Maashinubba manchi beeti heesho woyeesitano uduunchi gido mite ikkitanna, tini maashine manich beeti heeshora lowo horo uyitanni afannitano korkkatuno manchi beeti heeshoni woyeesa dandiinannikire isseni woyeesa dandiinanni daaffo

Loosu manichi beeti heesho woyyeesanno uduunni richi giddo mitto ikkana manichi beeti heesho loosu nookkiha woyyaawa didanidiitanno konni daafira loosu heera manichi beeti heesho lowonitanni woyeesitanno lowonitanni kaa'lo uyitanno

Mininna dubbu saada ,mini saada yineemmoti mini giddo calla heedhanore Ikkittanna dubbu saada yineemmori kayinni dubbu giddo heedhanoreti konni daafira mininna dubbu saada heerransanni lowo geeshsha hagiidhoommo lowo geeshsha tashshi yiinoe".

Ko"atte manchi beettira lowo horo aatenni afantinota ikkitanna ko"atte manchi beettira lekkase aana iillanno dawa hoolate lowontanni lowo kaa'lo uyitanni afantannote konni daafira ko"atte danchate

babbaxino dani uduunnichi babbaxinoricho woratenni afaminnoha ikkanna kuni gobbankera babaxeewore woratenni afamnnoreti lawishshu gede la'nummoro ikkiha ikkiro mini giddo horoonsi'nanna mini gobba horoonsi'nannihu mitto di'ikkinno.

Ama'note yineemmoti huuccirate woyi babbaxino looso loossate qaalu giddo mite ikkatanoti ama'no heerasennj ani lowo geeshsha hagiidhoommo ,lowo geeshshano tashshi yiinoe ama'nono heera xaano lede hala'litto.

Kalaqonna qooxeessa yineemmori mitto dargira heedhannore ikkitanna kalaqo nookkiha qooxeesu heerara didandaanno. qooxeessu nookkiha kalaqo heedhara didandiitanno. lamunku isi isi aana qarra iillishsha danditannoreeti.

Booharishu mereershati yineemmohu, babbaxino manni babbaxino darginni babbaxeyore la"ate yee ,babbaxeyore yanna sayisate yee jaalansa ledo gangallate yee mitteenni gamba yee saysano darga gangalantanni base booharani mereersha yinne woshshinanni

Poletikaho yineemohu manichi heesho goshooshe ganibba assano hayyo Giddo mitto ikkana manichi beetto lawisiinise giwaminoha ikkiha ikkiro lawisiinise abbineemo hayyo giddo poletika horonisira lowonittanihasiisannonike

Mininna dubbu saada mininna dubbu saada yineemmori mininna dubbu giddo heedhannori mini saadaati yinummoha ikkiro dubbu giddo heedhannore baalanka kayinni dubbu saadaati yine woshshineemmo

Egenshiishsha konne egenshiishshaho yineemmoha mannu borrotenni borreessanchunni borreesse mittu darginni wole darga saysara dandaannoha egenshiishshaho yine woshshineemmo kuni egenshiishshu lowontanni hasiisanno tashshi assanno

mini uduunnichi ba'annokki gede qorowiweello amandiro mini uduunnichi qorowote gobbaanni ikkanno daafira hote gobbaanni ikkannokki gede qorophine qorophotenni amada hasiissannonke.

Supermarketete mirte yineemmoti gobbankera babbaxxitino kaa'lo aatenni afantinota ikkitino daafira tini supermarkete mirte heerasenni ani lowo geeshsha hagiidhoommo lowo geeshsha tashshi yiinoe

Amma'note yineemmori gobbankera babbaxxeyo manni babbaxxeyore harunsanno harinsho baalantanni amma'note yine woshshineemmo tini amma'no lowo horo uyitanni gobbankera afantinota amma'note yine woshshineemmo yaate

Koatte manchi beettira lekkate wodhanotta ikkittanna tini koatte manchi beettira lekkate iillano dawa hoollate lowontanni agartano, hagiirsisanote tashshi assittanotta ikkitinohura koatte heerasenni hagiidhoommo.

Hodhishsha yineemmori babbaxxeyo uduunne ikkara dandaanno babbaxxinoricho babbaxxino darginni babbaxxeyowa hodhisiinseemmo hayyo giddo hodhishshaho yineemmori babbaxxinoricho horonsi'neemmota hodhishshaho yineemmo

borrote uduunne yineemmori manchi beetti borrotenni borreesse sayiisannoricho baalankanni borrote uduunnichi horonsiranno lawishshu gedera egenshshiishsha borreessate borrote uduunne horonsire manchi beetti hayyonni borreessanno.

Giwirinnaho yineemmo woyite mittoricho saadankera ikko nabaxeworirra owaante aatenni afantewore ikanna kuri giwirinna la'atenni lowontanni tashshi tiinoe

Gobbankera rosu hoogoommeha ikkoommero manchi beetti heeshshosi soorrara didandaanno korkaatuno rosuywiinni egenno afi'nanni rosu wiinni womaashsha afi'nanni rosu wiinni duuchars afi'nanni daafira rosu hasiisanno